Barkan ku da warhaka sunana Kilifod Namu zan yi bayani ne akan yadda ake sarrafa shinkafa ta hanyan dukar hannu ko dai na gargajiya, mataki na ɗaya shi ne girbe wa in shinkafa ya kai na girbewa ana yanka shi da lauje ne ko wuka bayan an yanka shi shinkafan ana ƙara ne a cikin buci kuma a bar ta ta bushe a rana kwanaki kaɗan don rage datti. Mataki biyu bugawan a nan ana nufin buga shinkafa ya ɗan raba ta da itacenta in an ce ma ita ce shinkafan da aka busar ana tabbatar da cewan an sata a wuri mai tsafta, a nan anfani da sanda ne ko itace a duga ita shinkafan don a rabata da itacen ta sannan za a iya dukanta a cikin daro ko a kwano. Mataki uku shi ne fifitawa, nan na nufin raba shinkafan da dusa yayin da an gama buga shinkafan za a ɗiba ita shinkafan darun da faranti a kuma miƙa tsaye za a tsiya ne a tsaye a kuma juye shinkafan a cikin wannan darun yayin da iska ke kaɗawa wannan iskan za ta ɗauke su sannan me nauyi yayin da shinkfa ke faɗowa a cikin darun za a kuma sheƙe shinkafan don raba ta da dussan, za a maimaita wannan shiƙawan har se an fitar da dussan duka shi ne bayani na game da wannan.

Zan yi magana ne a kan inda ake raba wake da dusanta. Yayin da an cire ita waken a gona, kuma an buga ta da itace a kan buhu ko kuma wuri mai tsafta. Bayan an gama yin haka, za a sa ita waken a daro ko kuma a buhu, sannan za a ɗiba ita waken da faranti, a tsaya a tsaye, a fuskanci inda iskan ke hurawa, saboda yayin da iska yake hurawa, zai ɗauka ita waken, ita dusan waken, sannan asalin waken ya faɗi a cikin daro. Za a maimaita aikin nan ne sai an tabbatar duk wannan dusan waken ya fita a asalin waken. Sannan in an tabbatar ya fita, a cikin waken kuma an tabbatar ba wani dusa a cikin waken, za a sake a sheƙa ita waken da kyau, a tabbatar ba ko wani dusa a ciki. Sannan in an gama haka, za a sa ita waken a buhu ko kuma a siyar da shi. Na gode.

Barkan ku da warhaka suna na Clifford Lamu zan yi bayani ne akan yada ake yanda za a shirya kafin a fara feshi na kwari wannan dai feshin kwari da kyau saboda ya na tabatar da ingancewan amfani da kariyan amfanin gona na daya da ga cikin, da za mu duba yada za a shirya shi ne zabin nauyin fesa da ya dace abun da muke nufi a nan shi ne ya bambanta kafin ka fara yin fesi ya kamata ka duba wanne irin gona ne za ka yi fesi ne, a babban gona ne ko a karamin gona in a babban gona ne akwai abin da ya kamata ka yi amfani da shi kaman su jakkan baya ko kuma irin feshin da ake rike a hannu irin wadannan ne za a yi amfani da su a karamin gona sannan in a babban gona ne, akwai fesin da ake hada ta da tractor wannan ana amfani da shi ne a babban gona sannan na biyu, abun da ya kamata ka kula shi ne hada feshin a nan, a na duba sassan feshin ne ana duba tankin da pompon da botikin ruwan da bakin fesawa a tabatar da cewa duka su na da kyau sannan kuma har da botutukan da tankin da kuma da sandan na fesawan duka a wuri daya, a tabatar da, a tabatar da cewa a hada su da kyau a tabatar da cewa, bakin fesawa ne ya na da kyau kuma ya daidaita da irin feshin da ake bukata na uku, abun da ya kamata a duba shi ne in an zo hada magunfunan na kwarin na daya dai, kafin ma a fara ce za a hada magunguna ne a karanta umurnin magani dan a san yawan da za a hada a ciki sanna in an zo duban ruwa, a nima ruwa mai tsapta a sa shi a rabin tankin na feshi din shi ne bayanin, na gode

Barkan ku da warhaka sunana zanyi bayani ne akan yadda ake girbe tumatir anan ana girbe tumatir ne ta hanyoyi biyu na daya shine cirewa da hannu sannan kuma muna da cirewa ko girbewa da na'ura zanyi bayani ne a nafarko wato girbe tumatir da hannu ana nan ana yin don tumatir tana kasuwa ne sannan na daya yadda akin girbin tumatir shine ana cire tumatir da hannu anan ma'aikata ne suna cire tumatir din da hannu a hankali don suna gudun lalace wan tumatir sannan na biyu a karkashin girbe tumatir da hannu shine amfani da almakashi a wasu lokuta ana amfani ne da almakashi ko wuka don a yanka tumatir daga reshe don ana don a hanamasa lahani sannan tsari na uku shine sarewa ko kuma cirewa bayan an girbe ana tantance tumatir bisa girma shine daya ko bisa lawani ko kuma da ingancin kafin a sanya shi acikin akwatin sa ko a kwante nansa shine yadda ake yi da hannu kenan sannan na biyu shine girbewa da na'ura gir bewa na na'ura shine na daya shine ana amfani da injin girbewa kuma irin wannan na'uran ne anayin ana girbe tumatir ne a babban gona na daya shine amfani injin girbi a manyan gona ana amfani ne da injinan girbi da ke dake sare itacen sannan su girgiza su raba tumatir din daga reshe shine na daya na biyu shine tsarin tantancewa sabbin injina girbi suna da tsari da ke ware tarkace da tumatir da be nuna ba sannan na uku tumatir da ake girbe ana jibgashi ne acikin manyan kwantena ko kuma acikin moto don akaisu mazaunen su shine bayanin

Barkanku da war haka sunana Philips. Zan yi bayani ne a kan yanda za a horar da manoman kyauye a kan amfani da magungunan feshi ko sinadarai. Ga yanda za a koya musu a hanyan da ya dace. Na daya dai, a fahimtar da matsayin iliminsu. A nan ana nufin cewan a tan tance abun da suka sani game da magungunan feshi ko na sinadarai. Kuma a sake gano yanda suka suke amfani da taki da magunguna da ciyawa da kuma maganin kwari. Sannan na biyu shi ne a yi amfani in an zo koya musu a yi amfani da yaren da za su gane, yare mai sauki, a gudu daga wurin yaren da ba za su gane ba kuma a yi amfani da harsuna ko kalmomin da za su gane abunda shi mai koyan ke koyawa. Kuma bayan da an zo koya musu din a yi amfani da da labari da misalai yayin da ake koya musu. Sannan na uku shi ne a nuna masu yanda ake amfani da ita feshin ne. A koya musu yanda ake hadawa ake shafawa a cikin abinci ko a ruwa sannan kuma a koya musu yanda za a karanta umurni ko a kwalba ko a cikin container sannan a kare kuma muhallinsu ai fahimtar da su illar zubar da ita feshin din ko ruwan feshin din a a waje ko a wurin da ba gona ba kuma a giya musu yanda za su yi su kare kansu yanda za su iya su kare kansu um wani matsalan da sun samu da su yayin da suke yin feshin din. Kuma a sake a nuna masu matakin da za su dauka yayin da sun samu kansu a hasari shi ne bayanin. Na gode.

Barkanku da warhaka sunana Philip zan bayani ne a kan yanada ƙwari ke shafar ko dai yake ɓatar da amfanin gona a gonakinmu ko da ɓarnar da ita ƙwari take yi gonakinmu ƙwari yana iya shafar da amfanin gona ta hanyoyi dabamdaban wanda ke haifar da raguwar amfanin gona da rage ingancin da kuma asarar tattalin arziƙi na manoma. ga wasu dai hanyoyi da ƙwari ke shafar ko yake lalata amfanin gona. Na ɗaya lalacewa kai tsaye. A nan dai ƙwari kamarsu tsutsotsi da mahaukatan ɓera suna cin ganye ne da jikin da jijiya wanda ke rage ƙarfin amfanin gona. sannan abun da ƙwari kuma ɓannan da suke yi kuma suna shan ruwan asalin ganyen amfanin gona. ƙwari kamarsu sauro da fara da wa'insu tsuntsaye suna janye ruwan ganyen ne kuma in sun janye haka yana iya hana girman amfanin gona. Sannan abun da ƙwari kuma suke yi a gonakinmu shi ne suna yaɗa cutuka wato suna raba cutuka ke nan daga wani gona zuwa wani gona ƙwari kamar su suna kamar su sauro suna ɗauki ƙwayoyin cuta ne su yaɗa zuwa wani gona. cuta sannan abin da ƙwari suke ma sun rage ƙarfin shuke idan ƙwari sun lalata irin shuke yana ƙara sa ta zaman mai rauni sannan daga ƙarshe dai asara amfanin gona bayan girbi. In har ƙwari sun ci amafanin gona ko dai sun yi ɓarnar amfanin gona yana iya ƙara asara ma manoma shi ne bayani na gode.

Barkan ku da warhaka, suna na Cliffort Lanum. Zan yi bayani ne akan irin da ake shukawa a jihar Taraba. Na ɗaya dai muna da irin masara, masara yana girma sosai ne a ƙasar jihar Taraba. Sannan muna da kuma shinkafa, ana yawan noman shinkafa ne a jihar Taraba. Taraba yana daga cikin garuruwan da suke fiye noman shinkafa musamman ma a balli da hukari. Sannan muna kuma noman doya, doya ma yana cikin irin da aka fi yin noma a jihar Taraba musamman ma a gefen ƙauyukan Takum da Zin. Sannan kuma muna da irin da ake nome shi musamman don na kasuwanci ne kawai, ɗaya a ciki shine koko, kokon nan ana cika noman shi ne a Kurmi da Sardauna duka a jihar Taraba. Sannan muna da kofi coffee, kofi ma ana noman shi ne sosai a wuri mai sanyi misali kamar Mambila Plateau ana noman shi a wurin. Sannan muna da kuma gyaɗa da wake, gyaɗa da wake shima ana cika noman shi ne sosai a jihar Taraba. Ana noman shi don a ci da kuma a sayar da shi duk a jihar Taraba. Barkan ku da warhaka, suna na Cliffort Lanum. Zan yi bayani ne akan irin da ake shukawa a jihar Taraba. Na ɗaya dai muna da irin masara, masara yana girma sosai ne a ƙasar jihar Taraba. Sannan muna da kuma shinkafa, ana yawan noman shinkafa ne a jihar Taraba. Taraba yana daga cikin garuruwan da suke fiye noman shinkafa musamman ma a balli da hukari. Sannan muna kuma noman doya, doya ma yana cikin irin da aka fi yin noma a jihar Taraba musamman ma a gefen ƙauyukan Takum da Zin. Sannan kuma muna da irin da ake nome shi musamman don na kasuwanci ne kawai, ɗaya a ciki shine koko, kokon nan ana cika noman shi ne a Kurmi da Sardauna duka a jihar Taraba. Sannan muna da kofi coffee, kofi ma ana noman shi ne sosai a wuri mai sanyi misali kamar Mambila Plateau ana noman shi a wurin. Sannan muna da kuma gyaɗa da wake, gyaɗa da wake shima ana cika noman shi ne sosai a jihar Taraba, ana noman shi don a ci da kuma a sayar da shi duk a jihar Taraba.

Barkanku da warhaka suna na Clifford Lamun, zan bayani ne akan hanyoyin da manoma suke yi su gyara gonansu kafin a fara shuki. Na ɗaya ana shiryawa ne da fensan ƙasa, a nan dai manoma suna share gonansu ta amfani da ababen aiki kamar su fatanya, injin noma ko kuma suna cika ƙone ciyawa ne a hankali. Ana kuma fasa noma da garma saboda a yi shuki. Sannan na biyu, hanya na biyu shi ne haɗa noma: Anan dai ana shukan nau’ukan amfanin gona guda biyu ne zuwa uku, kamar a haɗa masara da wake acikin gona ɗaya ko kuma a haɗa doya da rogo duk acikin gona ɗaya saboda a inganta amfanin gona. Na uku shi ne noman rani: Noman ranin nan ana cika yin shi ne a kusa da kogi ko dai a teku. Kuma yawancin amfanin gonan da ake cika amfani da shi yawancin shi ne na shinkafa saboda in an yi noman nan ana cika yi using ruwan kogi ne ko na teku a zuba acikin gona. Sannan na huɗu shi ne amfani da taki: Amfani da taki, manoma suna cika amfani da taki na gargajiya kamar kashin dabbobi ko kuma na zamani. Suna amfani da waɗannan ne saboda su ƙarfafa ƙasa shi ne bayanin.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Namu zan yi bayani akan abubuwan da ko ayyukan da muke yi kafin mu yi noma a filin noman mu, na ɗaya dai kafun mu ce za mu fara noma a fili za mu ce za mu duba filin akan cewa yanan kyau dai a yi noma a ciki. To, za mu duba dai se na biyu shi ne abun da muke yi lokacin rani, muna diban dusan kashe a ƙaza ko akuya mu je mu zuba a gona saboda lokacin damina mu zo mu yi noma akai, sannan kuma abun da muke yi kafun mu je mu yi noma dai muna cika sa wuta, mu ƙone duka ciyayin da sun bushe a gonan da itatuwa sannan tokan nema ze zauna a ciki, shi ma tokan yana taimako a wurin amfanin gona sannan abubuwan da ayyukan da muke yi a gonan shi ne za mu duba wurin ne kuma ishshen ruwa ne a wurin, kuma za mu sake duba kuma wani amfanin gona ne ze fi kyau a wancan filin gona da muke so mu yi shuka, wannan za mu duba kafun nan mu fara shuke shi ne bayani.

Barkanku da warhaka sunana Clifford damo. Zan yi bayani ne akan hanyoyi da manoma suna bi domin zaɓin irin da za su shuka domin su samu amfanin gona da yawa. Na farko suna bincike kan dacewar irin da kuma yanayin ƙasa, a nan abun da nake nufi manoma suna tantance da yanayin yankinsu kamar zafi da ruwan sama da kuma nau'ikan ƙasa. Na biyu manoma suna zaɓan irin shuka iri masu inganci. Anan nake nufin cewa manoma suna sayen iri ne daga kamfanoni masu ingancewa don. Su tabbatar da cewa irin mai ƙyau ne. Kannan na uku idan manoma suna so gane irin shi ne wurin gwajin yawan tsiran irin. Anan nake nufin kafin shuka manoma suna yin gwajin ciro don tabbatar da irin yana da karfi kuma yana da ƙyau. Sannan na ƙarshe yadda manoma ke yi su zama irinsu shi ne suna zaban iri mai dacewa da lokacin noman aikin. A nan yana nufin cewa manoma suna zaɓan iri da lokacin girbewarsa ya dace da yanayin damina da kuma rani. Na gode.

Barkan ku da warhaka suna na Clifford Lamun. Zan yi bayani ne akan dabbobin da muke yawan kiwo a nan jihar Taraba wato ta Jalingo kenan. Na ɗaya shi ne Shanu; Taraba tana da suna a wajen kiwon shanu, musamman ma daga Fulani makiyaya. Sannan na biyu shi ne awaki; manoma da yawa suna kiwon awaki don nama da madaran sa. Sannan na uku shi ne rago; ana kiwon raguna tare da awaki don nama da ulu. Sannan na huɗu shine kuma kaji; kajin nan ko tantabara ko kaza ko tsuntsu duka suna matsayin kaji ne. Kuma ana cika kiwon su a gidaje da gonaki da yawa ana kiwon sa. Wasu na kiwon sa don ƙwain sa, wasu suna kiwon sa don naman sa. Sannan na biyar shi ne Alade; wasu manoma suna kiwon sa musamman ma a wasu ƙananan hukumomi ana yawan kiwon alade ɗin. Don sannan akwai kuma zomo; zomo kuma, ko da shike ba a yawan kiwon sa a nan amma yana da ƙaruwan matsayi ne akan dabba me, yana da ƙaruwar matsayi akan dabba ne mai amfani. Nagode.

Barkan ku da warhaka, suna na cliffort Lanum. Zan yi bayani ne akan irin da ake shukawa a jihar Taraba. Na ɗaya dai muna da irin masara, masara yana girma sosai ne a ƙasar jihar Taraba sannan muna da kuma shinkafa, ana yawan noman shinkafa ne a jihar Taraba. Taraba yana daga cikin garuruwan da suke fiye noman shinkafa musamman ma a balli da hukari. Sannan muna kuma noman doya, doya ma yana cikin irin da aka fi yin noma a jihat Taraba musamman ma a gefen ƙauyukan takum da zin. Sannan kuma muna da irin da ake nome shi musamman don na kasuwanci ne kawai ɗaya a ciki shine koko, kokon nan ana cika noman shi ne a kurmi da sardauna duka a jihar Taraba. Sannan muna da kofi, kofi ma ana noman shi ne sosai a wuri mai sanyi misali kamar Mambila platu ana noman shi a wurin, sannan muna da kuma gyaɗa da wake, gyaɗa da wake shi ma ana cika noman shi ne sosai a jihar Taraba, ana noman shi don a ci da kuma a sayar da shi duk a jihar taraban. Sannan na biyu shine kiwo a wuri guda, nan kuma manoma ne suke yawan yin wannan kiwon, suna ajiye ita shanun a gona ne musamman ma a inda za su samu abinci da kuma a inda za su kula da lafiyan su, yanda za su kare su kuma da cutuka, wannan manoma ne suke cika amfani da iri wannan kiwo. Sannan na uku shi ne kiwon rabi da rabi, a nan ma manoma ne suna cika yin wannan suna amfani ne da tsarin rabi da rabi inda ake barin shanu su fita su yi ɗan yawo da safe har zuwa yamma domin neman abinci da ruwa, sannan bayan haka in yamma ya yi sai a kulle su. Shi ne bayani.

Barkan ku da war haka Sunana Clifford Namu zan yi bayani ne akan kiwon awaki waɗanda aka fi kira da akuya ko akuyoyi ɓangaren Jihar Taraba Jalingo dai babban birni ne na Jihar Taraba Kiwon awaki na da matuƙar mahimmanci idan aka ake kiwon ana kiwon dabbobi ne domin naman su, madarar su da ko kuma takin da ake amfani da shi a gona Na ɗaya dai, zamu duba nau’in awaki da zaɓin Ana fi kiwon nau’ukan awaki saboda suna da juriyar yanayin ƙasa da cututtuka Manoma sukan zaɓi awaki masu lafiya da kyakkyawan jiki domin kiwo Na biyu kuma shine gidan kiwo da kula da awaki Awaki ana ajiye su ne a kananan rumbuna da ake gina da itace da kuma bamboo don kare su daga ruwan sama da mugayen dabbobi kamar zaki Da rana ana sake su ne a kai su waje domin su samu cin ciyawa da kuma su samu cin ganye amma da dare suna dawowa gidan su Wannan tsarin yana ba su damar samun ciyawa da sauran ganye na amfanin gona Kuma suna cika samun abinci kamar ragowar abincin gida waɗanda suma suna ci Na uku shine kula da lafiyar su Galibin manoma suna amfani da magungunan gargajiya don kula da lafiyar awakin awakin su, amma yanzu an samun an samu cigaba inda wasu manoma ci gaba inda wasu manoma ke amfani da magungunan zamani kamar rigakafi da maganin ƙwari don hana yaɗuwar cututtuka nagode

Barkanku da warhaka, suna na Clifford Lamun, zan yi bayani ne akan yanda ake kiwon alade a ɓangarenmu jihar Taraba musamman ma ta Jalingo. A Jalingo dai babban birni ne a Taraba, ana kiwon aladai ne sosai wanda ke ba da gudummawa da tattalin arziƙi da wada wadatar abinci. Hanyan kiwo da ake amfani da su sun haɗu kamar haka: Ɗaya dai akwai tsarin barin aladai; ana barin aladai ne su yi yawon fili don samun abinci, suna bin gidaje-gidaje su ci abincin da ya rage. Kuma wannan tsarin kiwo ɗin baya buƙatan manyan kuɗi, sai dai matsalarsa shi ne, ana iya samun barazanar cuta ta wurin kiwon nan. Sannan na biyu akwai tsarin rabi da rabi; anan wannan kiwo ana haɗa kiwon yawo ne da kuma kiwon zama wuri ɗaya. Ana cika bar aladun ne su fita su nema abinci su ci, bayan sun ci in sun dawo gida ma ana cika kawo musu abinci su ci. Kuma wannan yana buƙatan kuɗi ne, tarin kuɗi a yi wannan tsarin kiwo.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Namu zan yi bayani ne akan kiwon kifi na tafkuna a nan ana kiwon kifi ne a tafkunan ƙasa ko tafkuna masu me siminti sannan na biyu ana haɗa kiwo ne da noma, a nan abun da yake faruwa shi ne in an zo kiwon kifin nan ana gefen tafkunan ne a cikin gona daga baya haka ruwan kogi daga kifin ana iya zubar da shi a gona kuma in an zuba shi a gona yana ƙara amfanin gona su tsiro sannan mangungunan da aka zuba cikin kifin domin ya cire su daga cuta, yana kuma taimakawa kuma a gona in an zuba ruwan nan cikin gona yana taimakawa gona anfanin gona ya tashi ya yi aiki mai kyau, yawancin kifin ana kula da su ne a duba lafiyarsu kuma a duba ko sunan da rai ko mara ba sa abinci da.

Barkan mu da warhaka, sunana Clifford Lamun, Zan yi bayani ne akan kiwon kaji a nan ɓangare jihar Taraba. Yanda muke kiwon kaji a nan yankinmu. Kiwon kaji yana da matuƙar muhimmanci ne ga tattalin arziƙi yankin nan, kuma yana ba da hanyar samun kuɗi ma mutane, shi ya sa mutane da yawa suna shiga wannan kiwon. Na ɗaya dai za mu duba barin kaji a ƙasa, wannan shi ne tsarin mafi yawan da manoma wanda su ke nome kaji ke amfani da shi. Ana barin kaji ne a cikin gida kuma ana sa mata dussa ne ko ciyawa domin su zauna a kansa. Sannan na biyu shi ne kiwon gida. Kiwo a gida shi kuma ana bar kaji ne a cikin gida su yi yawo su nema abincin su da ruwan su da za su sha a cikin gida. Sannan muna da kiwo a kayan ajiya, a nan ana rufe kaji ne a cikin container na musamman ma domin a kula da su. Wannan tsarin kiwon nan yana buƙatar jari ne babba kuma yana rage asarar abinci kuma yana hana yaɗuwan cu.

Barkan mu da warhaka suna na Clifford Lamun. Zan bayani ne akan hanyoyin da za mu bi mu kula da dabbobin mu, mu kula da lafiyan dabbobin mu a nan jihar Taraba musamman ma wanda mu na amfani da shi a gefen nan. Na ɗaya dai kaman kaji, kajin mu a nan muna cika basu rigakafi ne akai-akai domin mu kare su daga cuta kuma muna cika share gidan su ne da dai zama da tsabta don ya kare su daga wani cuta ko wani abu. Sannan dabbobi kaman aladu su ma muna basu rigakafi ne don kare su daga wani cuta. Sannan muna zaɓe nau’ikan na aladu ɗin. A wannan muna kiwo da nau’ikan aladun masu girma da sauri, aladun da suna girma da sauri shine muke yawan kiwon su mu baza saboda mu samu alade ɗin ta haihu da yawa. Sannan ta gefen titi, titi kuma muna cika basu magunguna ne don mu kare su daga wani cuta, sannan wanda suke yawa a cikin rumbu muna rage su ne yawan su saboda kar wani matsala ya faru a cikin rumbun. Sannan na huɗu shi ne shanu yanda muke kare lafiyan su a nan ɓangaren shine muna inganta nau’ikan shanu ne saboda mu samu su su bamu madara ishasshe da kuma nama. Sannan kiwon awaki: Kiwon awaki ma muna cika basu rigakafi don mu kare su da cutuka sannan muna inganta haihuwan ta, ya ta nan inda muke inganta haihuwan ta shi ne muna kiwon dabbobi ne daban-daban ne saboda mu dukkan su su samu su yi girma da kyau.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Lamu zan yi bayni ne akan ire-iren ƙasa da ana samuwa a garin mu jahar Taraba. jahar Taraba tana da launukan ƙasa daban-daban saboda banbancin yanayin ƙasan yankin mu nau’ukan ƙasa da ake ƙasarmu a jiharmu na Taraba sunanan kamar hakaa akwai ƙasa me yashi da laka, a nan zamu ana samunsa a wurare dake da kasuka da konguna wannan ƙasan tana da albarka ne kuma ƙasan nan tana da kyau na noma. Na biyu kuma ƙasa me yashi a nan ana samun ƙasan nan a wurare da yake da bushashiyar yanayi da kuma daji. Wanann ƙasan tana da kyaune wajen shan ruwa amma tana buƙatan taki don kare sannan na ƙarshe ƙasa me laka ana samun wannan kasan me laka a kusa da inda nake da sauran wuraren da ruwa yake taruwan ruwa shine fiyayyen kasan da muke da shi.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Lamu zan yi bayani ne akan hanyoyin da suka fi dacewa don inganta amfanin gona da nau’ikan kasanmu ta Taraba. A nan dai inda muke ko kuma abun da muke anfani don mu inganta amfanin gona shi ne ɗaya muna gwadon ƙasa ne da ingantawa wato muna fara zuba takin gargajiya kamar takin dana ciyawa da suka ruba don ingantan ƙasa na daya kuma muna canza nauyin amfanin gona wato mu mun shuka masara muna dai shuka da wake a hade kenan wannan yana kara amfani gona kuma yana sa amfanin gona ya yi kyau sannan muna amfani da taki na zamani da kuma na gargajiya taki nan na gargajiya yana taimaka wajen inganta kasa a dogon lokaci sannan muna kuma noman kariya muna amfani da shuke shuke dake dake dake tara ƙasa daga ruwa da iska to wannan noman yana tare ƙasa ne da ruwa irin wannan noman sannna na gaba kama muna sarrafa kwari cututtuka muna amfani da magungunan kwari na gargajiya kaman man lim sannan muna sarrrafa ruwa domin ingattacen noma Kaman kasa me laka muna amfni da hanyoyi da zamu hana ambaliya

Barkanku da warhaka sunana Kilifod Lamu zan yi bayani ne kan hanyoyin da ake anfani da su wajen sarrfa rugujewan ƙasa da kuma kula da cutan ƙwari. Na ɗaya zan yi magana akan na ɗaya rugujewan ƙasa, a nan ana iya sarrfa rugujewan ƙasa ta hanyoyi daban-daban don hana asarar yashi, ga wasu hanyoyin da ake amfani da su na ɗaya shi ne noma a layi da kwazazzabau, yin noma bisa ga yanayin gwaazzagaw ƙasa don rage saurin ruwa sama da hana zubar da ƙasa. Na biyu shuki na biyu za a shuka ciyayin ciya masu ruɓewa, shukin ciyawa masu ribewa irin su rogo da wake don kare ƙasa daga rufewa daga rugujewa na iska ko kuma ta ruwa. Na uku shi ne shuki mu shuka bishiyoyi shi ne waɗannam suke kare ƙasa shukin bishiyoyi don rage sauran iska da karewan ƙasa daga huɗa na biyu kuma zanyi Magana akan kula da cutan kwari akwai hanyoyin da dama da ake amfani da su don hana yawan kwari a cikin ƙasa. Ga wasu daga ciki ɗaya canza shuki lokaci-lokaci, canza irin amfanin gona don karya takuran kwari ko yawan cututtuka, na biyu kuma a shuka amfani gona iri tare wannan yana buƙatan a shuka irin iri a wurin ɗaya don hana kwari samun haɗuwa. Na gode.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Lamu zan yi bayani ne akan mata wanda suke aiki a gona. Matan Taraba suna taka muhinman rawa ne a harkan noma daga shuki har zuwa sarafa wa da kasuwanci, ga wasu hanyoyin da suka ba da gudunmuwana ɗaya dai noma da shukin amfanin gona, mata suna aikin gonaki suna nome amfanin gona kaman masara, shinkafa, doya da dai sauransu. Na biyu kuma sarrafa da kare hikima sarrafa da kare hikima suna da hannu ayyukan bayan girbi, kamar adasawa da tattara abinci irin su gari, shinkafa da mangyaɗa, sannan na ƙarshe kuma kasuwanci da siyarwa. Mata suna siyar da amfanin gona da kasuwanci na gida da na nesa kuma suna haɗa suna haɗa su manoma da masu siyawa ko masu siyarwa.

Barkanku da warhaka sunana Kilifod Lamu zan yi bayani ne akan matasa noma. A jihar Taraba dai matasa suna taka muhinmancin rawa a cikin darajan noma ga yanda suke ba da gudumawansu na ɗaya dai noma da amfain gona yawancin matasa suna shiga harkan noma kaman shuka masara, rogo da kayan lambu da kuma kiwon dabbobi. Na biyu shi ne sarrafa amfanin gona, wasu matasa suna shiga harkan sarrafa kayan noma kaman markaɗin shinkafa, fitar da garin rogo da kuma sarrafa madara. Sannan na uku dai ayyukan bayar da ilimi ga manoma wannan na nufin su matasan suna iya ba da ilimin zamani ma manoma, wasu daga ciki suna kuma ba da shawara su ba manoma akan hanyan da za su yi da kuma ya dace shi ne bayani.

Barkanku da wanna ranan! Sunana Kilifod Lamu zan amsa tambaya ne akan cewa a mata na iya samun izini su yi noma ne ko babu. A nan dai a ɓangaran jihar Taraba inda nake, mata kam ana ba su matuƙan izini su yi noman samun gonansu, su yi noma a kai, su yi shuki akai kuma su yi girbi. Bayan sun girbe nan su na samun izini su kawo shi kaman wanda sun yi aure, su kawo shi gida su ci da yaransu kuma da majazensu. Ko kuma in su na so su sayar da shi bayan sun sayar da amfanin gonan se a kawo kuɗin shi, su ciyar da gida. So wannan duka mata su na iya samun izini su yi haka. A kowane ɓangare na jihar Taraba mata kan ana ba su su na da ɓangaren noman da kuma da ke amfanin gona kuma. Duk amfanin gonan su na samun izini su je su siyar da shi kuma su zo su ciyar da gida.

Bakanmu da warhaka sunana Kilifod Lamu zan amsa tambaya akan cewa ya ayyukan noma yana sa abinci ya zauna a garinmu kuma ya zauna ya zamana cewa baya ƙarewa ko ba a samun matsala a nan dai na farko shi ne manoma yanzu yawancin su suna noman damina sosai za su nome abinci ko amfanin gona da yawa kuma su girbeshi da yawa. Bayan sun girbe da yawa se su ajiyes hi a gida sanna na biyu kuma shi ne manoma sun shiga noman rani akan cewa suna siya asalin tankin ruwa don ya fanfa musu ruwa sabila in sun noman ranin nan se a riƙa zubawa gonakin ruwa, saboda amfanin gonan ya tashi ya yi kyau. Bayan ya tashi ya yi kyau se a girbe shi a kawo shi gida bayan wancan kuma ba sa siyar da amfanin noman su, bayan girbewa suna aje ta ne a gida na tsawon lokaci shi ne bayani.

Bakanmu da wahaka sunan Kilifod Lamu yau ne ina so in ansa tambayan akan cewa yawan mutane a gainmu, yana cikin matsala da yana hana yin noma ne ko babu. A taƙaice zance yawan mutane ne yana matsala ɗaya da ba a noma kuma sabila yawan cin filin da ake noma yanzu za ka tarar da cewa mutane yanzu suna gini a wurin, suna gina gidajensu yanzu ha in za kai noma se ka je daji sosai nisa da kai kafun kai noma. Ni kuma yanzu mafi yawan mutane yanzu ba su je daji su yi noma sabila babu jami’an tsaro, mutane suna tsoro su shiga daji su yi noma shi ya sa yanzu yawan mutane da suke noma ya agu sabila tsoro yana masu kidnafin da kuma masu satawa. Yanzu a hakan ya ka je kai noma a dajin da ba ka zuwa kullum za ka tarar da cewa watarana za ka tarar da cewa ɓarayi ko ɓarawo suna iya shiga su yi ma sata da dai sauransu, na amfanin gonanku shi ya sa yanzu mutane b asa yawan yin noma. Na gode.

Bakanku da wahaka zan yi magana ne akan yawan mutane ke barin suke zuwa birni kuma ya shafi noma. Bariyan jama’a a karkaran zuwa binni na iya tasirin sosai ga samun wadatar abinci, wannan hijiran ya hanaan ci yana hadasa raguwan yawan ma’aikata a hakan noma domin yawan mutane da ke barin karkaran dake da yake barin karkara manoma ne yake yawan ma’aikatan a gona na iya haifar da ƙarancin amfanin gona wanda ze iya barazana ga wadata abinci, ajiya taaba ke bincike ya nuna cewa ƙwaarriyan jama’a daga karkara zuwa birni yana hadasa rayuwan sama da na waɗanda ke ɗage gonaki domin niman aiki ko inganta rayuwa a birni.

Barkanku da warhaka. sunana Clifford Namu, birane a jihar Taraba musamman a yankuna da suka haɗu da Jalingo suna tasiri ne sosai akan yawan gonaki da ake iya noma akansu. Bincike da ake gunjumar da amfani da fasaha GIS wato ma’ana shi shi ne Geographic Information System yana nuna canje-canje masu yawa a yanayi amfani da ƙasa a cikin shekaru goma sha biyu da suka gabatar. filayen gona na Jalingo ya ragu daga kilometer ɗari da casa’in zuwa kilometer ɗari da talatin da biyar. wannan raguwar ta samo asali ne daga sauya gonaki zuwa gidaje, wurin kasuwanci a wannan lokacin yawan wurare sama ya ƙaru da goma zuwa ya ya kasu da goma zuwa kashi ishirin da takwas wurin kasuwanci ma duka ta ragu sabila da birni.

Barka da warhaka sunana Kilifod Namu wadatar abinci a yawancin yankuna harda jihar Taraba ya samu masala ne sosai har da rashin tsaro, rikice-rikicen tsakanin manoma da makiyaye, hare-hare ‘yan bindiga da rikicin ƙabilanci sun hana manoma gudanar da aikkin noma yanda ya kamata. Yanzu za mu duba yanda rashin tsaro ke takarawa a matsalar wadatar abinci na ɗaya dai raguwar filayen da ake noma, a ciki dai ya nuna cewa a jihar Taraba mutane yanzu ba sa noma a wurin da suke yi da sabila suna tsoro abun da ze faru da su, suna tsoro ka da su je wani ya kasha su ko kidinafa ya yi kidnafin nasu ko masu bindiga su harbe su. Sannan na biyu koran manoma daga gidajensu mafi lokuta za ka gane cewa yawancin manoma an kore su a inda suke noma shi ya sa ba sa cika noma kuma wurin sannan na ƙarshe in har ba a noma dole ne farashin abinci ze ƙaru da farashin komi ma ze haura to shi ne masalan da aka samu.

Barkanmu da warhaka sunana Kilifod Namu amfani da nau’in amfani gona masu sa a su wadantacciyan gina jiki na iya inganta wadatar abinci a jiyan nama ga in nan da suka sa da ya dai ingantacciyan abinci da lafiya rashin wadataccinyan abinci maigina jiki babban matsala ne a wuraren da dama. A Taraba noman irin wannan amfanin gonan kamar masara, shinkfa da kuma sauransu ze taimaka wajen samar da abubuwan gina jiki, abubuwan gina jiki ke buƙata yana kuma inganta lafiyan jiki, na biyu shi ne dibarsa da tattalin arziki, manoma da ke shuka irin wannan waɗanan amfanin gonan yana iya samun riba mai kyau ne a kasuwa saboda ƙarin saboda ƙarin buƙata duk da haka akwai wasu ƙalubale, sanin manoma da karfa wasu manoma ba su ba su ba su san kala wannan irin ba ko kuma ba su iso ba su ji tsoron canza salon noma ba sun ji tsoron canza salon noma, na biyu al’umman kasuwa dole ne.

Barkanku da warhaka sunana Kilifod Namu zan yi bayanine a kan abun da na koya shekaru biyu da suka wuce na koya wani abu ne da ake kiranci agrik tek noman zamani da kuma noman gargajiya wane ne ya fi a gaskiya dai noman zamani ya fi sabida noman zamani ba ya ɗaukan lokaci kaman noman gargajiya, shi ne na ɗaya. Na biyu kuma noman zamani bai da wahala ana amfani ne kawai da injin ka yi abun da kake so a gona kuma ka yi shi akan lokaci kuma noman zamani yana da sauri fiye da noman gargajiya. Noman gargajiya yana cin lokaci kuma abun da kake so ka yi shi da wuri ba za ka gan shi da wuri ba yiyuwa noman da kana so ka yi shi a rana ɗaya ba za ka yi shi ba, ze kai kai tsawon kwana da yawa kafun ka gama kuma bugu da ƙari shi ne noman zamani za ka iya ka yi shi ne a babban gona kuma ka samu anfani gona da yawa fiye da noman gargajiya, noman gargajiya wahala ne kawai mutum ze riƙa yi, shi ne abin da na koya. Na gode.

Barkan mu da warhaka sunanan Kilifod Naku saka noma a cikin tsarin karatun firamare da sakandare yana iya samun anfani mai yawa na dogon lokaci ga mutum ga al’umma bakiɗaya. Ga wasu dalili da ya sa ya kamata a yi alaƙar a haɗa kuma a wakilta a sanya shi a wajibi na ɗaya shi ne ginin tushe ga cigaba me ɗorewa ta hanyan koyar da shi noman a makaranta, ɗalibai za su fahimci muhinmancin yin amfani da hanyoyin noma masu ɗorewa. Sannan na biyu koya kwarewar rayuwa na aiki, ni abun da ɗalibi ze koya kenan koya noma ze iya koyan noma ze iya kwarewa a aiki wanda za su iya amfani da shi a wasu fannoni na biyu shi ne na uku dai shi ne rage fanfancin karkara da birni, ana noma makarantu yana taimaka ma ɗalibi a yankunan birranai su haɗu da rayuwar karkara wanda ze iya rage fanfancin tsakanin karkara da a fannin ilimi da kuma tunani. Na gode.

Barkan ku da warhaka suna na Clifford Zamu zan yi bayani ne akan drone drone da ake gina a cikin gida na aikin gona a na iya yin tasiri me kyau ne da tsaron abinci da hanyoyi kaman haka na ɗaya shi ne noman fasaha drone suna bada bayanai na ainihin game da lafiyar amfanin gona yanayin ƙasa, wannan yana bama manoma damar amfani da ruwa, da taki, da magungunan ƙwari a wuraren da ake buƙata kawai wanda ke rage ɓarnan kuma yana ƙara yawan amfanin gona sannan na biyu shi ne gano ciwon amfanin gona da ƙwari tun da wuri akwai a ciki ɗaya da abinda ita drone take yi drone yana iya gane cututtuka da ƙwari a amfanin gona kafin su yaɗu hakan yana bada damar ɗaukar mataki, kariya da wuri dan rage asara da tabbatar da lafiyan amfanin gona, sannan na uku shi ne yana rage kuɗin aiki da lokaci hanyoyin noma na gargajiya suna buƙatan aiki me yawa, drone na iya ɗaukar ayyuka kamar feshi, dama dasa shuke wanda ke rage buƙatan yawan ma'aikata. da hanzarta ayyuka, noma sannan na huɗu shi ne ƙarin samuwar abinci da yawaitar noma nan bayanin shi ne ta hanyan inganta hanyoyin noma a nan tana rage asara drone kuma tana iya taimakawa ma manoma, su samar da tarin abinci wanda ke ƙara tsaron abinci musamman ma a a yankuna da ake ba ma da ƙarancin abinci na gode.

Barkan ku da war haka Sunana Clifford Namu zan yi bayani ne akan noman halitta ko aikin kimiyya Noman halitta ko aikin kimiyya kimiyya wata hanya ce mai dorewa da ake mayar hankali kan amfani da hanyoyi na halitta maimakon na roba Anan ana haɗa shi da noman halitta da fasahar kimiyya don inganta ƙarfin ƙasa da lafiyar amfanin gona da dorewar muhalli Ga dai manyan ƙa’idojin da za a bi domin noman halitta ko na kimiyya Na ɗaya shine amfani da takin halitta A nan dai ana amfani da takin daga dabbobi ko kuma ciyawar da ta rube maimakon takin zamani Wannan yana nufin cewa a noman nan ana cika amfani ne da kashin dabbobi ko na awaki a zuba a gona don amfanin gona ya haifu maimakon amfani da takin zamani Na biyu kuma shine muna da kula da ƙwari ta hanyar halitta A nan ana amfani da dabbobin da ke cin ƙwari da ƙwayoyin cuta masu amfani da gungun ƙwari na halitta Nan na nufi da cewa wasu manoma suna cika da dabbobinsu ko wasu dabbobi da suke cin ƙwari ko wasu ƙwayoyin cuta da suke kashe amfanin gona a gona sannan Na uku shine kula da lafiyar ƙasa A nan hanyoyi kamar tashen amfanin gona yana nan daban-daban ciyawa mai kare ƙasa da kuma rage girman sune suna na taimakawa wajen kiyaye ingancin ƙasa Na huɗu shine ingancin amfani da ruwa. A nan ana amfani da ruwan na bada ruwa tsanadin ruwa kamar bada ruwa ta digo-digo don rage ɓarnar ruwa Nan na nufi da cewa in an zo bada ruwa ana amfani ne da bangarori daban-daban na bada ruwa a gona sabida a rage ɓarnar ruwa

Barkanmu da warhaka suna nan Kilifod Namu anfani da hanyoyin noma da ake na bambanci gona na iya zama hanya nama tasare wajen rage tasirin yanayin me tsakanin kamar fari da ambliya. Bambancin amfanin gona ke taimakawa wajen magance wannan Kalubale na ɗaya dai juriya da fari na’uo’in anfanin gona noman nauyin amfanin gona gama cikin jar da nau’in da ake juriya fari na iya taimakawa wajen tabbaar da cewa wasu daga cikin anfanin gona sun yi kyau a lokacin ƙarancin ruwa misali wasu anfanin gona kamar masu juriya ga fari suna da kyau a cikin yanayin be bushe ba. Se na biyu rashin anfani da ruwa, noman anfanin gona mai bambanci yana taimakawa wajen inganta anfani da ruwa gona se na biyu tariyan ambaliya, shuka mafafin ƙasa shuka mafafin ƙasa wanda suna da dayawa yana cikin tsarin noma da ake da bambancin tsarin noma da sake bambantawa. Amfnin gona yana taimakawa wajen kare ƙasan daga ambaliyan iska da kuma ruwa, na biyu noma itatuwa ana itatuwa da bishiyoyi a cikin tsarin noma yana iya rage ambaliya sosai.

Barkanku da warhaka sunana Kilifod Namu zan yi bayani ne a kan na’uroin nan zamani da muke amfani domin nome gonakin mu, a wannan ɓangaren jiha Taraba a nan dai jiha Taraba muna yin amfani da tirakto ne mu nome inda za mu yi noma, sannan muna amfani da taki na zamani musa a gona na ɗaya don mu kashe cuta suke gonan mu. Na biyu kuma don mu sa amfanin gona ya yi da kyau sannan irin mun zo maimayi kuma muna cika amfani da magunguna mu sa a gona don mu kashe ciyarwar gona kafun mu zo mu yi base mun yi amfani da fatanya ba mu nome ciyawa. Sannan muna kuma amfani ne lokacin rani noman rani muna amfani da injin ruwa domin mu zuba ruwa a gonakin mu haka muke anfani.